Omushaija aheekire ondiijo aha piki omu maisho hariyo ente eziriyo nizishara oruguuto aha rubaju seeri nihareebeka kuba hariyo enju eshakaize amabaati agari omurangi erikutukura.

Abakazi bingi bashutami ahansi bariyo nibatondora ebihimba. Baine engari ezi bariyo nibatondoreraho. Ebihimba ebimwe ebibatondoire ebiri omu rangi ya kinyaatsi n'erangi erikutukura babiteire aha ngari.

Abantu bari aha rubaju rw'oruguuto nibashabara ebintu byabo biineho emindaara yaabo beshangire emitaka omushana gutabaita hariho ebitakuri, muhongo, enyanya n'ebindi bintu hariho abakazi, abashaija n'abaana.

Enyanja erimu amaizi miingi, amaizi aga giine erangi ya kikara seeri hariyo okwezi kuriyo nikurenga.

Enju yakafuuha eshakiize ebinyaatsi bingi aha rubaju rw'enju hariho orutokye orurimu emitumba eyine amareere agari omu rangi ya kinyaatsi. Omu rubaju rw'enju harimu ebiti ebitsimbire.

Omuntu ariyo nabaziira omwenda oguri omu rangi erikwiragura. Aha mwenda hariho orukoba oruriho eshuura ezokupimisa. omuntu ogu omu Mukono ajwiremu akakomo.

Omutsigazi w'amaani ashutami aha katebe ari ahari karimangyezi omutsigazi ogu ajwaire esaati erikwera aha rubaju rwa karimangyezi hariho esiimu.

Amaato mingi gari omu nyanja. Aharubaju rw'enyanja hariho etawuni mpango erimu ebyombeko ebiri omuri kanyina biringwa ebindi bitari mu kanyina.

Omwana w'omwojo akwatsire omu ngaro ze eky'enyanja ekiri omu rangi ya kineekye, omwana ogu ajwire enkofiira eri omu rangi ya bururu, enyuma ye hariyo ondiijo ajwire esaati eri omu rangi erikutukura, ow'enyuma ye akwatsire eirobo eririho ekyenyanja

Abakazi babiri bari omu maisho g'emidaara, omwe ayemereire ondiijo ashutami aha midaara hariho ebibara ebimwe biri omu rangi ya kinyaatsi enyaanya ziri omu rangi erikutukura hariho nana akaana kato

Abakazi bekoreire enku ondiijo ayekoreire ekitemere bariyo nibashara oruguuto omu nguuto harimu emotoka ibiri emwe eri omu rangi erikwera endiijo eri omu rangi ya kitaka.

Omushaija ashutami aha biti omu maisho g'etanuuru y'okukora amatafaari, omushaija ogu nareebeka kuba niwe ariyo nacuumika egi etanuuru.

Amaato gari aha rubaju rw'enyanja mpango. Aha maato aha hemereire ho abantu abashaija n'abakazi. Aha rubaju hariho amaju abari gombekyesiibwe ebibingo. Amaju aga emwe eshakiize amabaati gakyerenyire endiijo eshakiize obunyaatsi.

Oruguuto oruri rwagati y'omwanya ogurimu obunyaatsi n'amaju, amaju agamwe giine amabati gari omu rangi erikutukura. Enju emwe eine amabati gakyerenyire nana amaigi gari omu rangi ya bururu omu rubaju harimu emiti n'obunyaatsi.

Ekihumi ekirikuturamu enjoki kihanikire omumwanya. Ekihumi kyombekirwe omubibaho. Ahamutwe hariho ekibati ekiri omurangi erikwera.

Enjoki ziriyo nizitaaha omu kihumi ahu zirikutuura ezimwe ziriyo nizituruura nizishohora ,ezindi ziriyo nizituruura nizitaahamu.

Obutebe bwingi butererize omu mushororongo obumwe buri omu rangi erikwera obundi buri omu rangi ya kitaka aharuguru rw'obutebe hariho ebishaka ebiri omu rangi ya kinyaatsi.

Obusito oburiho engaara eziri omu rangi erikutukura obusito obu buri aha katimba kari aha muriro ahu batarikiire ezi engaara.

Enjangu enyaami ahansi y'ekyoma. Eri omurangi ya kitaka. Eine amaisho gari omu rangi erikwera.

Etwiga eyemereire omu kishaka kirimu ebinyaatsi biri omu ranngi ya kinyaatsi ebindi byomire biri omu rangi erikwera

Enju ezombekise amabati emwe eshakiize amabati gari omu rangi erikutukura endiijo eine amabati gakyerenyire endiijo aha mutwe hariho ekibaketi kihango eki bakubikamu amaizi aha rubaju rw'amaju hariho emitumba, aha rubaju hariho oruguuto.

Omushaija akwaitse omungaro omubazi ogukwita obukooko omungaro gurimu vitamini nigureka engaro zorobi nigwita obukooko obukuhika kyenda na mwenda ahari igana.

Enturegye ibiri ziri omu ihamba, emwe enkuru eriyo nerya ebinyaatsi, endiijo egiri aha rubaju eriho n'akaana kaayo kato, enturegye ezi ziine ibibara birikwera n'ebibara birikwiragura

Enyanja mpango erimu amaato aha mutwe hariho ebiyongoyongo biriyo nibituruura enyanja egi eine amaizi garikwera.

Abashaija babiri bariyo nibazaana omupiira omwe ashutami omu kagaari n'ekirema ondijo ari enyima yeeye namworekyereza okutambika omupiira, oshutami omu kagaari akwaitse omupiira omu ngaro.

Omushaija ari omu ruguuto aine egaari akomireho ebitookye, ebitookye ebi nibihango omu ruguuto harimu abandi abantu abakutambura hariho nana emotooka n'epiki ezemereire aha rubaju rw'oruguuto.

Ebimuri biri omu rangi ya bururu nana omu rangi ya kinyaatsi nana ejooki eriyo neeza kuteekama aka kimuri kya bururu

Enjoki etekami aha kimuri kikwaka ekiri omu rangi ya kinekye . Enjoki egi etekami rwagati y'ekimuri eriyo neyihamu etsinda.

Omushenyi gurunzire omu mwanya gumwe. Omushenyi ogu nigushusha ogubarikuza kukozesa ekintu ky'amani gurunzire omu mwanya gumwe . Seeri hariyo emotoka eri omu rangi erikwera na seeri hariyo emiti nana ebishaka ebiri omu rangi ya kinyaantsi.

Ekinyonyi kiteekami rwagati y'ebinyaatsi aharimu obumuri oburi omu rangi ya kikara. Ekinyonyi eki kiine omunwa gubumbamire kiri omu rangi ya kitaka.

Omushaija ajwaire akakokoro akashwekiise enyindo ye nana eminwa yeye akakokoro aka kari omurangi erikwera

Eduuka erikuguza ebintu ebikoziise engaro harimu enkwanzi harimu engoma harimu obukyekye harimu emburuugi.

Abaana b'eishomero abajwire ebijwaro, ebirimu eshati erikutukura, bakwatsire omu ngaaro, ebyoma ebi barikurukisa bariyo nibaruka ebitambare nana ehuuzi

Enjoki etekami aha kimuri kikwangashana kiri omurangi ya kikara enjoki egi eriyo neyiha omu kimuri eki esinda eyokukoresa obwoki.

Eshere ziri omu maizi zitiire emitwe yazo ah'iguru eziri omu maizi nizinaaba. Ezimwe ni mpaango ezindi ni nkye ekirikurebeka ngu harimu enkuru nana ento.

Ekishaayi kihango eki barikutereramu omupiira ekikworeka ngu n'ekya Uganda ahabw'eiziina rya MANDERA STADIUM ekiri ekishaayi kya Uganda ekikuru.

Omushaija akwatsire esimu omu ngaro ze, ajwire akakomo k'orukwanzi aha mukono gwe, ogundi omukono ajwiremu eshaaha, omushaija ogu ajwire empare erikwera nana eshati y'ebibara

Emotoka epakyire ebitookye enyima yayo hariyo n'abantu omwe ayemereire akwatsire ekyoma Kiri aha motoka ondijo anyaami omu bitookye.

Ekibira kihango kirumu emiti nyingi, aha rubaju rw'ekibira hariho enkungu eriho eitaka ryingi . Aha nkungu aha hariho emiti eyetambatambikire.

Enjojo eri omwihamba eine amaino abiri maraingwa erimwe niriraingwa erindi nirigufu omwihamba harimu emiti eri omurangi ya kinyaatsi hariyo nana ebishaka ebyomire ebiri omurangi erikwera.

Omushaija akwatsire ebendera eri omu rangi yakinyaatsi n'erangi erikwera omukazi n'omushaija bashutami aha mutwe gw'emotoka eri omurangi ya kitaka nabo bakwatsire ebendera ziri omu rangi ya kinyaatsi nana erangi erikwera aha rubaju hariho abashaija nana abakazi baingi barikutambura

Abaana babishiki bajwire esati ziri omurangi erikwiragura. Bajwire obukokoro aha nyindo zaabo n'eminwa. Omwe ajwire akakokoro Kari omurangi erikwera, ondijo ajwire akakokoro Kari omu rangi ya kikara, ondijo ajwire akakokoro Kari omurangi erikwera n'erangi erikwiragura.